Wandu ɓe hosi ɗum Hoto. Ɓeɗo Lowi ɗum Ha Nder Raga, Nda Goɗɗo ɗou Dari Ha Totton, Ɓedou Tawa Baɗi Ɗou Ha Ladde, Ɓedo Fija Ɓedo Va’a Leggal Jippa Va’a Ledde Jippa Wandu Ɗum Kuje on Boɗɗum Sosai.

Sabuluji ɗi ɗuɗɗi ɓeɗo chiryi ɗi guda jego, ɓeɗo yiwira be man, ɓeɗo lotira hore, ɓe ɗo lotira limse bo be man. Nda hoto debbo ɗo taki ha totton be bingel mu ɗum oɗo jogi ɗum.

Hore ɓingel ɓe hosinde hoto oɗo joɗi ha nder suudu, ha dow leso be ɗo we’iti da filoji guda tati, oɗo ɓorni riga ɓalejum, noppi mako do wurti, oɗo lowi yeri morɗi ɗum kujeji je roɓe on ɗum paune on ha maɓɓe, oɗo mori gefe ɗiɗi sera be sera.

Himɓe fijooɓe bol, ɓe ɗo ɓorni toggooje jey fijugo bol maɓɓe ,anndira ɗum be JC.Ɓe yahi ɓe fiji bol ɓe waɗi nasaraaku ndaa ɓe ɗo efti goɗɗo man haa dow.

Ndiyam, be wađi tarko haa dow mai ndaa Liddi fiiri va'i đo nyaama, Liđđi đo đo beđo Taw đum haa ndiyam, beđo defa nyaama đum bannin, beđo wartira đum banda bo.

Goɗɗo ɗo jogi hoto jei saabulu be debbo ha totton ɗo jala. Ɓedo naftira ha yiwuki ɓedo naftira be man ha loutugo hoore ngam ɗo diggina bandu masin ɗo diggina gasa hoore bo.

Vutandu, ɓe ɓolti ndu, ɓe wurtini bikon maru. Butaali ɗo ɓe ɗo defa ɗum keccum, ɓe ɗo wula ɗum, ɓe ɗo liira ɗum yoora, feeta, be yara inji ya sotta wurtina dumo. Ɓe lota ɓe yara inji ya nama wurtina kurori.

Gaazal guda ɗiɗi ɓe ɗo fawnira be man ,rowɓe on, ɓuri fawnulgo be man bo. Ɓe ɗo loowa ɗum haa hunnduko, ɓe ɗo loowa ɗum haa geeram ,be haa gite ngam gaazal man, ɗo vo’ina ɓe sosay ,to ni haa ɓe waɗi ɓe fawni.

Mahol jey nassorde saare ndaa dammugal man, nonnde man ɓaleejum. Ɓe waɗi "tayis" haa banndu mahol man gabaaɗeya. Haa sera man ɓe waɗi fulaawa ɓe ɗo wo’’ini babal man.

Oldijedane beyeri bedo lowii gogoi ha hore mum bedo siga dum on ha shagoji be holla ɗum alama ɗum kuje jiyon je choku robe on do lowa dum gam be fottina.

Diga ɗo joɗi ɓe hosi ɗum hoto be leggal mai, diga ɗo ɓeɗo wasira be man ha nyiɓugo sudu ko ha yubbingo leggal bebe naftira be man bo ha wasurgo sok awe, ko shadda je gargajiya.

Debbo ɗon jodi ha salung ha dow kurowal be hosimo hoto ,be ati gogoi be yeso mako mai amma gidere mako wore do wurti da on mori ataci man ko waɗiri ɗum coku o lowi jamde didi ha yeso mako peton peto ha dow mordi man.

Bozuwa, ɓe ɗo wa’ini ɗum, nda ɓe loowi nyebbam, ɓe ɗo tamsira cimcin, be mit- pay, ɓe ɗo waɗa ɗum on, be fulaawa, cuga, iis, fawda ɓe ɗo nyaama ɗum makimay be haa caagooji.

Deftere jei arabiya. Nda ɓe ɗo windi ha dou mai fikhu alal mashabal arba'a. Deftere ɗo ɓe ɗo janga ɗum on ha jauleeji. Modiɓɓe on ɗo janga ɗum ngam wara fassirna himɓe anda diina.

Leɗɗe rake ɓe awi ɗum ha ladde. Ɓeɗo naftira be man ha yaruki banin ngam ittugo shawara be weluki majum, ɓeɗo wurtina suga ha nder man, ɓeɗo lowa suga man ha gari, ha kunu, ha soɓoji.

Sare vonde mapindiwa. Nda ɗon keke ha sera mai, ɗo mari penti kashi tati. Ɗon ɓaleejum, ɗon daneejum, ɗon bo brawn. Sare ɗo ɓe ɗo naftira be mai ngam nastuki wala, siwta, waɗa haajejiji ɗuɗdum.

Jolof Je Rais, Ɓe Lowi Ɗum Haɗer Taso. Jolof man Ɓe Waɗi Ɗum Ɓe Manja Ɓe Lowi Ɓo Sinadari Je Canjinta Ɗum Kolo Ɗom Kusel Ha Nɗer Ɓe Chokali.

Toggowol jeroɓe, turmi nonde ɗiɗi ɓe borni bebi, ɓe nyotini ɗum dogon riiga les man sei ɓewaɗi tattara roɓe ɗon ɗo ɓorna dogon riga ngam ɗo fottina ɓe sosai.

Hoto goɗɗo, oɗo ɓamti jungo mako ni, oɗo lowi jallabiya, o lowi metalawol, jallabiya ɗum kuje paune on ha worɓe ɗo lowa roɓe ɗo lowa. majorati worɓe ɓuri lowugo, ngam ɗo jaba ɓe sosai to ɓo lowi.

Nɗer sare. Ɓe ɗo awi fulawaji ha nɗer man. Ɗon Ɓoɗejum, ɓe Girin. Leɗɗee ɗo nɗari ha nɗer fulawa man. Ɓe ɗo voɗina sare ɓe man.

Hoto jungo roɓe ɓe ɗiɗi goto man ɗo jogi je goto oɗo lowi zobe ha jungo mako, goto man ɗo takki lalle boɗejum bo ha pedeli mako goto man fu jungo mako babaru ɗo mari lalle balejum.

Debbo ɓe hosimo hoto ɗo ɓorni kare je woɓɓotunki hite, oɗo lowi be hula man, oɗo kera nda ɗum ɗo hite ɗo ɓeɗo naftara be majum haske.

Doya be lowi ɗum ha nder taso, ɓe waɗi soks, tattace, kusel, ɓe ɗo nyama doya ngam ɗo ɓedda vitamin ha ɓandu sosai, worɓe be rowɓe pat ɗo nyama ɗum

Mahadi je saare, nda saare man be mahi ɗon petel ɗo mari get bo ha dammugal man, ɗo mari penti balejum be stile style, penti man kala ɗiɗi nda do mari burɗe burɗe njamde dow man.

Pensil ji ɗuɗɗi ɓe lowidi ha nder kofi tangaram, pensil man ɗon ɓokko-ɓokko ɗon boɗejum, pensil ɓe naftra be man ha makaranta, ha sare wadugo zane, vindugo ɓikkon puramari wan, tu, tiri ɓuri nafturgo be pensil.

Olɗi nɗanɗe. Ɓe ɗo lowini gunki, ɓe yeri. Ɓe ɗo lowa olɗi man ha nɗanɗe on. Ɓe ɗo lowa yeri man ɓo ha noppi. Roɓe on ɗo lowa, ngam ɗo vo’ina ɓe sosai, ɗum kuje pawne on ha maɓɓe.

Ɓe hosi gas kuka ɗo dari cuɗi man guda nay. Nda babal je ustugo, ɗon babal je ɓeddugo ɗon babal bo je kunnugo. Ɓe ɗo defa on ha do majum, ɓeɗo sa’a kusel ɓeɗo defa nyiri ha do gas kukaa.

Hoto debbo haa salun. Oɗo jooɗi oɗo loowi riga ɓalejum jungel mai peetel ni. Jungo maako, reeta bandu mako ɗo haa yaasi. Oɗo loowi atachimen, atachimen mai daneejum bee ɓalejum. Atachimen ɗo petel rufiti heedi yeeso, reeta bo ɗo rufiti heedi ɓawo.

Ngilnga, ɓe hoosi nga hoto. Nonde maa nga mboɗewa. Ngilnga, ɓe ɗo tawa ɗum on ha ladde, ɓe ɗo tawa ɗum bo ha sare, amma ha ladde ɓe ɓuri tawugo gilɗi. Ndungu on bo ɗi ɓuri warugo, ngam wakkati maajum ɗo feewi.

Ɓiɓɓe leɗɗe, anɗira ɗum tummukon ɓaaɗi. :e ɗo tawa ɗum on, tummukon ɓaaɗi. Ɓe ɗo awa ɗum ha sare. Ɗum ɗo fuɗa ɓo ha leɗɗ ha laɗɗe. Ɓe ɗo tawa ɓikkon ha nɗer man. Tummukon ɓaaɗi ɗo ni welugo to a nyami.

Leggal shuwaka petel, hako man grein, chuwaka man ɓe ɗo naftira on ha hako, ɓeɗo naftira bo ha pete, ɓeɗo ɓiɗɗa ɗum gam ɓe ɗo waɗa piractical ha makaranta bo be man.

Debbo ɗo jooɗi ɓe hoosi hoore mako, hore man o canci, o waɗi pakin, o wuji ka nyebbam ka ɗo ɗelkita. O lowi limse daneejum be ɗeppe-ɗeppe ɓaleejum ha totton. Nda noppi maako gotel ɗo vurti, be goi-goi ɗo aati yeso mako.

Dainin ɓeɗo shiryi koromje ha babal man ɓeɗo joɗa nyama on ha dow man, irum wakkati breakfast, ko nange bannin, ɓeɗo shiryi ɗum ha palo ngam ɗo wo’ina sudu, nda labule bo hasera man be windo.

Nɗa nyamɗu ɗo jodi ha nder pilet nyamdu man ɓo ɗum marori on ɓe wadi ɗum be nyeɓɓe ɓe lowi sokali ha totton da sitiu ɗo ha nder ha sera majum ɓo ɓe sigi nyamdu man fere ha nder taso be hako man ha dow man.

Fulawa, ɓe aawi ɗum haa sera mahol. Nonde majum ɓokko-ɓokko, ɗo mari pindi ha dou. Mahol man be penti ɗum, kolo penti man ɗum pink on. Ɓe ɗo aawa fulawa ha nder sare.

Hoto biingel debbo ɓe hosi oɗo dari oɗo vakki gele wakkere gotel oɗo jogi ɓoru ha jungo mako agogo oɗo lowi halagare oɗo zani dais halagare ɗum pauni sosai jebo’inta halagare bo worɓe be roɓe pat do lowa.

Lawol leɗɗiwol waɗaka koltaya. Motaji ɗo tokka ha ɗow man, himbe ɗo tokka ha ɗow man. Ha sera man ɗon gene bokko-bokko. Ɗon leɗɗe gaɗina ha sera gotel man, ɗon be waɗi mahaɗi sare ha totton be timminai.

Leggal ɗo dari nonde majum ɓokko-ɓokko nda haakoloji man, be himɓe ɗo joɗa haa les leggal man, ɓeɗo awa haa sare, ko haa babal kugal bannin ngam ɗo wo'ina babal ɗo waɗa ɗaudi.

Baɗi guda ɗiɗi, ɗiɗo waee ha dow leɗɗe. Ɓeɗo ta waɗum on ha ladde. Ɓeɗo nanga ɗum daga totton ɓe wartira ha sare, be wara ɓe wurna ngam ɗo aina sare.

Himɓe ɓe jui ɓeɗo dari ɓe hosi ɓe hoto. Goto man ɗo hokka debbo ɗerewol oɗo lowi agogo ha jungo mako. Ɓeɗo ɓorni ɓe tato ɗo ɓeɗo ɓorni limse danejum goto ɗo ɓorni limse pink debbo man ɓeɗo lowi gele.

Gaadal ɓe awi ɗum ha sera sare ɓandu majum girin be gene ɗo rufiti totton be ka'e. Gaadal ɗo, ɗo nafa sosai ɓe ɓuri awugo gaade mai ha sare on. Ɓeɗo tawa ɗum ha ladde fu amma nder sare ɓuri.

Shago ɓe ɗo shiryi boroji je wakkuki je roɓe on nonde majum fere-fere, roɓe on ɗo vaka boro mai ngam fashon ɓe ɗo lowa jambakiji ha nɗer ko waya.

Himɓe ɓe tati, nda goto ɗo dari ha dow maɓɓe ɗo saala, ɗiɗi bo ɗo jooɗi, gotoo ɗo lowi limse daneejum ɗo sappa mo lowi limse bulu ɗo. Nda ndiyam ɗo jooɗi ha yeeso maɓɓe be nyamdu, nyamdu ɗo ɓe ɗo nyama on, ndiyam ɗo bo ɓe ɗo yara ngam ittugo ɗonka be to a nyami a yara.

"Goraji urdi"ɗi ɗuɗɗi ɓeɗo lowi ɗum ha nder kwali urdi ɗo nonde majum fere fere urengol majum fere fere worɓe ɗo lowa ngam uruki ɓandu maɓɓe.

Ɓingel ɗo joɗi ha palo ɓe hosi mo, nda koromje guda ɗiɗi, ɓe shiriyini mo nyamduji ɗuɗɗum ha yeso mako ɓe wannimo kek ngam walluki mo nyalade daƴurki mako.

Mahol sare ɓe mahi ɓe timmini ndu ɓeɗo lowi jamɗe ha dou man. Ha sera man ɓe tiggi fulawa, nda leggal kwa-kwa manja ha totton.

Ɓikkon leɗɗe andira ɗum ɓe apple, kashi ɗiɗi on ɗon boɗejum ɗon yelo, apple man ɓo ɓe ɗo nyama ngam ɗo ɓeddina ɓii adamajo vitamin ha ɓandu mako.

Derke’en ɓe sappo ɓe ɗo ɓorni limse fijugo bol, ɓe ɗo faɗi paɗe, ɓeɗo lowi soks, ɗon gola maɓɓe ha der, ɓeɗo ɓorni limse kala gotel, ɓedo fija bol ɗo gam jartunki ɓandu, worɓe on ɗo fija bol man bo.

Nyamdu ɓelowi ɗum haa tekawe be maɓɓi, ɗum nyamdu marori'on , nda ɓe lowi sitiwu hadow mai, nyamdu ɓeɗon nyama ngam ɓesdugo vitamin haa ɓandu bee ittugo weelo.

Leggal zaiti, ɓe soppi lisal man ɗo wali ha leddi. Zaiti dum nafu'on sosai, ɓeɗo waɗira katako ɓe man, ɓedo wada- ɗon daudi bo ha leggal zaiti. Ɓedo tigga dum hasare gam ɗo wo’ina sare masini.

Tempoji dï duddi nonde majum fere-fere. Tempoh do bedo sora dum on bedo naftada bemai hi univarsitis be ha secondiri skul be ha pramari gam winduki. Ɓe ɗo naftira bé mai ha sayin awut to bikkon timmini makaranta bannin.

Hifnere je fulɓe ɓe sanyi sera majum ɓe ɓoggi boɗejum ɓe hifniri gunki ɗo ɗari fulɓe on ɗo lowa ɗo amma jonta hausa'en ɗo lowa ɗum be ɗo jaɓa ɗum rentin waɗa ha fulani de.

Ɓiɓbe leɗɗe andira ɗum be kankana, kankana man nda ɓe pusi gotel ɗo jooɗi ha dou, ɓe ɗo waagi kankana, nda debbo ɗo lowi himar ɗo dari be gorko, ɗo dari ɗo jogi keke nyotugo, kankana ɗo ɓe ɗo nyama ɗum bannin ɓe ɗo haura ɗum furut bo.

Flawaaji ni ɗuɗugo, nonde maajum ɓokko ɓokko, ɓe ɗo aawi ɗum haa nder leyda, ɓe ɗo hoosa ɗum soorina himɓe, ɗo yaha aawa haa saare maɓɓe, haa makaranta, ngam ɗo wo’ina babal masin.

Saare maunde. Nda daldal saare man, nda nastorde saare man. Saare man ɗo mari dammuɗe guda ɗiɗi, dammuɗe man paɗ ɗiɗi bo ɗo maɓɓi, nda ɗo mari windo gilas, ɗo mari penti guda tati.

Ladde, ɓe hoosi ɗum hoto. Nda ndiƴam haa nder maajum, fulawa fuɗi nii wooɗuki, nda leɗɗe ji haa sera ndiƴam mai, donde mai bokko-bokko. Babal on boɗɗum masi.

Feho je masse, amma ɓewala ɓilaɗum ha hite ɓeɗo ɓilaɗum on ha dow gas kuka, ɓeɗo tamsira masse be man ɓeɗo tamsira bo ngam himɓe nyama nana Belɗum.

Sare ɓe mahinde ni vodugo step guda ɗiɗi on. ha dow majum nda ɗon glas ɓe lowi ɗon dammugal je les man ɗon dammugal ɗon windo ɓe ɗo maha sare gam goɗɗo nasta wala ha nder mare bei siwtare.

Fijooɓe bol be Sappo e ɗiɗi be gol kipa maɓɓe, ɓe ɗo ɓorni limse bodejum be salla bulu gol kipa maɓɓe bo ɗo ɓorni riiga ɓokko ɓokko ɓe ɗo lowi sok kala gootel.

Koromjeji ha babal kugal, koromjeji man ɓe ɗo tawa ɗum irum man haa asbiti, haa babal kuɗe bannin, nda goɗɗo ɗo joɗi ɗo ɓili jougo haa dow man, o ɗo lowi agogo haa jungo man. Koromjebo ɗum kujeji on je vo’unki babal to himɓe wari wara joɗa haa dow man.

Ɓe mahi ɓe timmini, penti saare man kolo ɗiɗi, ndaa ɗon bokoti ɗo jooɗi totton, ɗo haɓɓi ɓoggol. Dammugal nastigo suudu man ɗo maɓɓiti. Ɓe ɗo nyiɓa saare, ngam himɓe nasta waala, haa nder maare.

Ɓingel petel ɓe hosi mo hoto ɗo fadi but, oɗo lowi salla jins, oɗo lowi riga danejum, jude mako pat odo hauri tabɓii galagal mako ni nda hore mako bo oɗo waɗi malum ɗum ɓingel gorko on.

Shago ɓe hosi ɗum nda ɓoggi caji hander man, ɗon kwaliji m pi, iyafis, ɓeɗo lowa boggol caji, ɓeɗo chajira waya, ɓeɗo yofa gimol ha m pi, iyafis bo ɓeɗo jona ɗum on ha waya.

Oldi je dande andira ɗum be sarka, ɓe hosi ɗum hoto nda be dan kunne majum yeri ɓeɗo lowa ɗum ha dade ɓe ɗo lowa yeri bo ha noppi roɓɓe on ɗo lowa ɗum, ɗum paune on ha mabɓe to ɓe fauni ɗo wo’’ina ɓe massin.

Himbe be tati bedo jodi ha der office goto man do lowi limseblu be bairo be glas ,goto man badai tagumini jungo mako do agogo da defte ha yeso mabbe roborni limse bulu.

Gorko ɗo ɓorni toggore, ɓe hoosi mo hoto riga on, be gaare, nda ɓe waɗii pawne ha gaare man, be jungo andiraɗum zubi, worɓe on ɗo ɓorna gaafe ngam ɗo fottina ɓe ndotti en, be sukaaɓe, be ɓikkon pat ɗo ɓorna gaare.

Maltina on kashi guda tati ɓeɗo lowi ɗum ha nder frish, ɗon ha dou be ha les, maltina man ɓe ɗo yara ngam ɗo ɓeɗɗa i'yam ha ɓanɗu masin, ɓeɗo haura ɗum ɓe koi ko be milik.

Gortogal ɓe loowi ɗum haa nder taaso, gortugal mai ɓe arti ɓe wuli ngal on, sai ɓe wari ɓe rufi tattase haa do, gortugal man ɓe ɗo nyama, kuma ɗo ɓeddina goɗɗo vitamin sosai haa ɓandu.

Basket nonde man popul da don kula be fandu ha sera man ɗon fulawa. Ɓe do lowa kula ha der basket, bikkon do joga yada makaranta gam do wallita be sosai.

Debbo ɗo joɗi, ɓe hosi mo hoto hedi ɓawo. O ɗo mori shade-shade ɗuɗɗi hsa dou hore maako, hautade be atachimen. Morɗi ɗo ɗo wo’ina rowɓe sosai to ɓe mori, gam ɗo nanga yeso maɓɓe kujerni on ha maɓɓe be do mantira be man

Goddo ɗo dari ɓe hosi mo hoto, o ɗo ɓorni kare ɓokko-ɓokko. Nda himbeji ni ɗuɗugo ha ɓaawo mako, ɓe dido ɓe ɗo jogi mbaggu ɓe ɗo faɗɗa. Ɓe ɗo tawa ɓe on ha babal ɓangal, ko ha inde, ko ha moftorde bannin.

Himbe bol. be tati da woɓbe fere ɗo jodi ɗo lara gotel ɗo jogi bol ma. Worɓe on ɗo fija bol ɗo. Ɗum ɗo jartina banɗu maɓɓe sosai ta beɗo ɗogga. Beɗo heba ceɗe bo ha fijirɗe bol.

Moftorde da robe be worbe do ha babal moftorde mai da himbeji robe be worbe fere do suddi geleji burna mabbe pat ma geleji an be worbeji mai ma burna pat fere kare per petel fere bo do lowi gare da goddo do hokka debbo do chahu.

tasaje ɗi ɗuɗdi be plateji be tireji, nda ɓe hosi tasaudo nonde majum danejum je glas on be golding, ha totton bedo lowa nyamdu ha der man.

julurde be fauni dum dezainin basare lamu, nda mallumjo man do jodi be spikaji guda didi o jogi deftere ha jungo mako o do janga hander julurde man o do wada wazubo sodat gam himbe nana naftira be mai.

Maadiji sare be mahi ɗum ni woɗugo, gidan sama on guda ɗiɗi, ha les majum bo ɗon ɓe madi na sorde majum. Ndaɓe waɗi gilas hadow man be hacaka man, be hales man fu. Nda motaji ɗo dari kolo danejum be boɗejom.

Sainbod je makaranta, beɗo windi abbas sayins ackademi, ha sera man wodi geni, wodi lambatu, be ci'e on ngam andunki jama’aje makaranta on ɓe yiɗi maɓɓu tuggu ha totton.

Stiw on, ɓe lowi ɗum ha nder taaso. Ɗon kusel ha nder, be pinkaaso guda ɗidi ha nder man. Stiw man a wawan a nyamira mase be man, a nyaamiran ha dou taaliya ɓe ɗo dou taaliya, a nyamiran be rais, a nyamiran bo be bredi.

Saare ɓe mahi nda cuɗi man ɗo mari mab dammuɗe, fuu majum ɗo maɓɓic, nda ɓingel ɗo wali ha dou varanda ɗo borniri, riga danejum be salla ɓalejum.

Defte ɗuɗɗum je boko ɓeɗo shiryi ɗum ha durowa, ɓeɗo tawa defte man ha makaranta ha library bannin ɓukkoi ɗoyaha hosa ɗum janga ngam fama, ɓeɗo soraɗum boh ha bukshop koha lumo ngam soda naftira be majum.

Deftere ɓe hoosi ɗum hooto, gootel man ɗo maɓɓi, gootel man bo ɗo maɓɓiti, ɗon binndi haa nder man, binndi jey booko ɓe ɗo tawa ɗum on haa makaranta, haa saare, haa luumo, ɓe ɗo soora ɗum ngam ɓe ɗo jangina ɓikkon, be mawɓe fuu, haa makaranta be maajum.

Inji surɓugo butali. Butali je ɓe soɓata ɗo je mari leɗɗe irin je ɓe itti ɗum ha ladde be wartiri sei ɓe wara ɓe lowa ha nder inji man inji man sorɓa vurtinan leɗɗe fere vurtinan butali fere ngam a siuta tappugo ha nder buhu be leggal.

Sabuluji ɗuuɗi, ɓe ɗo shiryi ɗum ha nder kondo, sabulu ɗo ɓeɗo yiwira, ɓe ɗo lotira, sabulu ɗum kujeji on sosai je to na be man a yiwi a walanana beldum, banduma man bo laɓa tako.

Bozuwa ɓe wa’ini ɗum ha ɗow gaskuka ha sera get, ɓeɗo defira be majum nyamdu ɓeɗo wɗira hako ɓeɗo tamsira to nangi wala ko ɓe wala waɗira be bozuwa ɗow, kuje ɗuɗɗum ngam bozuwa ɗo kuje'on je ɗo nafa himɓe masin.

Keke napep ɗo dari be himɓe guda ɗiɗi, debbo be gorko, direva man be pasinja, kekena pe ɗo ɓeɗo lowa himɓe ha nder, be dabbaji fu ngam yarugo goɗɗo daga ha o yiɗi.

Korowal ɓe faunigal ni voɗugo nonde majum boɗejum sei ɓe lowi gal ha nder leda nda filo tati ha totton gotel man popul, gotel man bo nan du bandu korowal man ɓeɗo siga korowal hander sudu gam do wo’’ina sudu so.

Derke’en ɓe jui ɓeɗo fija bol ha daldal leddi man boɗejum. Bol ɗo ɓeɗo fija ngam nanugo belɗum ɗo jartina ɓandu, ɗo doggina iyam ko hatoi.

Hore leso ha ɓawo man wodi wol drop ha yeso man don drowaji ,be do sila leso ha der sudu gam wo’inki himbe dowala ha do man gam siwtare.

Fulawa be lowi ɗum ha nder sare, nonnde man ɓokko ɓeɗo fiyari pindi bodejum hadow, nda je ha sera man fuu nonnde man ɓokko ɓokko, amma kanjum wala pindi, nda nastorde m sudu, ɓeɗo lowa fulawa ngam do wo’’ina sare majum.